Kuchengetedze utsanana kwakanaka mumamhatso muno ngekuti ngedzimweni nguwa munharaunda kune zvirwere zvakaita sana korera, zvinotapukira apo neapo saka zvinokosha kuti antu ange aneutsanana wakanaka.

Akoti evantu eshe anoziyana ngezveutano anotenderera mumamuzi vechiningire zvibaya vachiningire matinogara kuona kuti paneutsanana here hunoita kuti zvitenda zvinotapukira zvisange zviripo

Kune mitombo yamazuva ano yakanasirwa kuti vantu vadzivirire zvitenda zvinotapukira pavantu nevantu. Zvakafanana nekubaive majekisi emvura akabaiwe antu kudzivirire chirwe chekovidi chakanga chanesa muntaraunda dzedu.

Kwane chikora kwezvikora zvakaenda kofundiswa kusangana nana mukoti pazvibhedhlera antu anotenderera mundaraunda vechidetsera antu kuti vazive nekuvafundisa zvirwere zvinotapukira.

Antu amosiso kuziva kuti denda rimwe narimwe rinoparadzirwa ngepar kuti denda rinobva pane umudani richienda pane umundani panofanirwa kuva neruzivo remahambiro edenda.

Matenda anotapukira akatiitire zvimweni zvakashata mumamizi mwedu umwo, ska ndaa yekuti vantu vahambe veiziviswa ngezvireere zvinotapukira ngendaa yekuti zvinoda kuona ngekuti zvinobva pamuntu unhare zvichienda paneunhare.

Zvinokurudzirwa yaamho kuti vantu pavanenge vari muzvibhehlera kana kuti pavanenge veihambira mumbatso dzinogara matenda vanofanire kudziputira veimbonya kubva kumusoro, muromo , mwiri nemaoko kuitira kuti vasazotapukirwa ngezvirwere zvakadai ngechiphembwe kana besha mupengo.

Vanoona nezveutano munyika ino yeshe varikubatana kuedza kudzirira matenda anotapukira akadai ngebesha mupengo, uye kutsvaka njira dzekuti matenda aya aone kudzirirwa.

Muntu unokoshesa utano unoziya zvinenge zveifanirwa kuitwa pandau yega yega kudai ngevanoshanda muzvibhehlera vachishandidzana nevatenda vanenge vane matenda anotapukira vanofanika kundhloka zvidhloko zvinobhonya hope, mwiri nemaoko kuitira kuti vasatapukirwa ngezvirwere zvakadai ngebesha mupengo.

Ntaraunda imwe naimwe inenge iri mune vanogara vantu inofana kunge ine zvibhedhleya zvine vakoti zvechisanganisa nemadhokodheya uye zvakare ine mishonga yakakwana.

Kuendesa vana kuzvibhedhlera kunobetsera kuti vasabatwa ngenhungu dzakapamhanuka dzinobata vana vadodori, uye vasashaishika nhengo dzavo vakure vari vana vakambwizira.

Antu anokurudzirwa kushamba nyara kana vachinge vabva kuchimbuzi uye peshe pavanenge vachizwa kuti maoko asvipa zvinodetsera kuti vasatapukira zvirwere.

Nharaunda imwe naimwe zvakakosha kuti inge ine zvibhedhkera uyena nekweshe kwekuti vandu vanokwanise kuona mitombo yekurape zvirwere zvakasiyana siyana kutohina zvavanenge veyizwa mumiwiri dzavo.

Nharaunda imwe naimwe inoningirirwa kuti inge ine ndau dzainadzo kuti vanhu vadetsereke vanenge vane matenda avanonga vachizwa kuti vaone pevanosvikira vechirapwa.

Zvibhedhlera zvinofanike kuite mphatso dzevatenda dzakahlamburika, dzakaseja dzinoite kuti vatenda vaone kugara pasina kutapukira kwezvirwere uye vawate pamubhedhu inenge yakanaka isingarwadzisi mushana.

Chibhehlera chega-chega chodoko kana chikuru inofanire kuite ndau yekuti muntu aguma unosundunuka kubhuya zvinenge zveimuhlupa pamatenda eshe. Asadhana kuxasa zveshe.

Vamweni vantu vane mukhuba wekuti kana veirwara avaendi kuchibhehlera. Muntu weshe unokurudzirwa kuti kuende kuchibhehlera chikuru kana chidoko kuitira kuti adetsereke denda ranenge anaro rirapike.

Zvibhedhlera zvinofanira kuitawo zvihlayo zvekuti vatenda vanenge veiemera kupinda mumhatso dzakasiyana siyana dzingavako dzekohloiwa kana dzekupuwe mapirizivanofanire kugara veidzorora kuitira kuti vaemere kudetserwa.

Mbatso dzeshe dzinenge dziri pazhibhedhlera zvikuru kana zvidoko dzinofanire kuva dzakahlamburuka , midziyo inenge irimwo yakasukwa yakachena zvinoite kuti utsanana urambe weienda mberi.

Vana vadoodori nendumure vanofanire kuendeswe kuchibhedhlera vachiende kohloyiwa veiningirwa, kukeriwa kuti vaonekwe kuti mwiri yawo yakambwizira ere uye vane uremu hwakanaka ere.

Muzvibhehlera munofanire kuita movha dzinenge dzeitwara vatenda tomboti kana paite njodzi vantu vanokasire kuguma pachibhehlera veiona rubetsero nguva ichipo

Muntu umwe naumwe nevantu munharaunda vanosiso kunge vaneruzivo rwavanarwo maererano neutano hwevantu. Panharaunda imwe naimwe munzvimbo yega-yega-yega,

Mapazi ehurumende, madzimambo nezveshe, vane mitemo yawanogadzira maererano neutano hwevantu. Mitemo iyi yakanakire kuti vanorapwa nevarapi vaiziye kuitira mabatirano awanoitana pakurapana.

Ntaraunda ikaita utano nevantu varimwo vanenge vakagara zvakahlamburuka uye veibudirira ngekuti vanenge veiende kumamishando akapamhauka zvinoite kuti ntaraunda ibudirire, ngekudaro vantu vanofanike kuramba veifundiswa ngezveutano.

Zvibhehlera nemakiriniki zviro zvakakosha maningi muntaraunda dzinogara vantu ngekuti umundimwo mwekuti vantu vaite zvitenda vanoenda vodetsereka mundau dzona idzi kwavanoona vakoti nemadhokodheya.

Zvibhedhlera indau dzinoende vanhu, vachindoobatsirwa, kungave kuri kurwara, kana kuti vanode koobereke vana, kana vanenge vane zviro zvakawanda ,zvavanozwa zvisingaiti zvakanaka mumwiiri dzavo.

Zvinonge zvakanaka kazhinji muntaraunda dzinogara vantu ,kuti zvibhedhlera nemakiriniki zvinge zviri padhuze pevantu vari munharaunda kuti vakwanise kunge vechinge vabatwa ngezvitenda ,vaone kwevanodetsereka.

Ndau yechibhedhlera inofane kuita ndau yakasunduka kuti vantu vanowane mukuwo wokunase kutxambaya, zvikurusei vatenda, mibhedhu yekuti vakavata nyama dzinenge dzakagara zvakanaka, kunyangwe nezvihlayo zvekudzorerera pevanenge vozwa mushana usingachaiti zvakanaka.

Muzvibhedhlera mune madhokodheya nemabandla embatso ezvakasiyana-siyana, munoonekwa mabandla evantu vanenge veigadziriswe mitezo vamweni vanenge vakaoma mitezo ngenyaya yezviyaiyo vamweni vanenge vakakuwara ngenya yenjodzi. Madhokodheya anodetsera kuti vantu vane mitezo asingahambi zvakanaka ihambe.

Chibhedhlera chikuwane chega chega chine mhatso inoashira vantu vanenge vane matenda makuru vanenge vachida kuonekwa ndidhokodheya ngekukasira chinoashirazve vantu vanenge vakuwara zvakanyanyisa munjodzi vanoda rudetsero rwadhokodheya ngekukasira.

Mbatso dzeshe dzinosisira kuva pachibhedhlera dzinofanire kuvapo dzakadai ngemhatso dzemitombo dzinohloerwa vana mai vakazvitwarwa. Dzinogara vatenda dzinogara vana vanenge veirwara dzeshe mhatso dzinofanira kunge dziripo kuti muntu veshe abetsereke.

Muntu echinge abatwa ngedenda pane zvinokombidza pamuiri wemuntu zvakafanana nedenda regomarara vamweni vanotanga kubude ngazi vechiirasha zvokombidza kuti muntu waane nechirwere chegomarara.

kune vakoti kana madhokodheya kana vechivanhu vanorapa zvirwere zvakati konze zvakafanana nezviyani zvechokera ,zvepamwoyo nezvimweni zvirwere zvinonyanye kuitike muvanhu vakuru.

Kune zvimweni zviyaiyo zvakadai ngechukera nechiyaiyo chengazi, zvinorwadza yaamho, uye muntu anenge ane zviyaiyo izvi anenge achifanira kurya kune utano nekutora mitombo yake ngenguwa ngematarirwo ayakaitwa ndidhogodheya.

Vantu vakura vanoda rubetsero rwakakura ngekuti muntu azhinji anokura vanoite zviyayiyo zvakasiyana siyana zvakadai kunge hanganwa, chechukera kana chengazi uye gomarara. Ngaanofanike kudetserwa kuti vawone madhogodheya vadetsereke.

Dzimweni ntenda dzinobata vantu dzinozwikwa kubanze kudai ngekuzwe musoro weipanda asi kwemene mene musoro weikonzerwa ngemundani munenge musina kuema zvakanaka. Zvakanaka kuenda kohloyiwa kuitire kuti muntu awonekwe kuti chiini chiri kubate mundani chiri kuzoite kuti musoro upande.

Vantu veikura vamweni vanoneseka ngemitezo, avachakoni kuhamba, imweni inooma voshandisa midziyo yekuti vahambe ndiyo. Vamweni vanotogare pashi ngekuti vanenge vasingachatokoni kuema, marenje anenge asingachakoni kuhamba.

Muzvibhedhlera zvizhinji kune ntau dzavanoenda kunoise mitombo nenzvimbo dzavanotore ngazi vachienda kwadziri kunohloya veichiningira kuti mungazi ine varwere umwe naumwe mune chirwere chiri.

Vakoti muzvipatara nevamweni vanoshanda mundau dzekuhloya zvirwere zvakafanana nekuti ngazi inenge yatorwa yoendeswa kwona kweinoendeswa kuti ihloiwe kuti muntu uyu unonga eirwara ngechitenda chiri.

Antu anoende kofundira zvikora zvepadera kuti adzidze kushande mundau dzeku vheneka ndidzo ngazi nezviro zvakawanda makararwa zvinenge zvabva kunevantu vanenge vanezvitenda kuti vaongorore zvirwere.

Mbatso dzinoshandiswa pakuhloya ngazi, mata, tsvina kana veti yemutenda kuningirira zvirwere zvakarwara dziri kubetsera yambo pakuti muntu hachandopuvi mutombo chimhukutira. Asi opuva mutombo unonge uchinasa kuenderana nechirwere chaanenge eizwa.

Vantu vanoshandira munohloyiwa zviro zvakaita kunge ngazi, mvura vanofanira kusagwamana nezvirozvo izvozvo ngekuti zvinokone kuvatapudzire zvirwere, Saka vanofanire kupfeke zvidxoko zvekuita kuti vaputirwe.

Mbatso dzine madhokodheya anoningira nekutotorosa zvirwere zvinenge zviri munyama veitora mvura, ngazi kana mata dzirikudetsera yaamho ngekuti matenda akurapika ngekuti muzvibhehleramo munhu waiti akasvika umweni kuti arapwe zvaikorera ngenyaya yesitiko odaro kude kuedza kuti arapike zveiramba asi mhatso idzi dzirikudetsera kuti chemene chinozwe muntu chionekwe.

Makore ano otorarama kwane zvitenda zvinopinde mungazi nemunyama zvisingaonekwi ngevantu asi zvinoonekwa kana muntu aiswa pamuchini. Muchini yakanakira kuti inototorosa yeinasa kudonongodza zveshe zvinenge zveizwa munhu zvanenge asingazii.

Mundaraunda mwedu zviyaiyo zvimweni zvinohwara munyama zvakaita kuti vantu vatorane zvibutwa veipumbana uroyi asi tinobonga ngekuti kuuya kwemuchini kwakaite kuti vantu vanase kuziya chokwadi matenda anenge akabata vantu .

Madzimai aatenderwi kana kukurudzirwa kuti abarire mumbatso asi vanokurudzirwa kuti kana vachinge vode kudetserwa vanofanira kurumba kuchibhedhlera vaende kobarire iyoyo kuti vanase kohloiwa nemwana unenge abarwa aningirwe kuti ana zvinenge zveimutambudza ere.

Michini yemuzvipatara yakakosha ngekuti ndiyona inohloya mwiri wemuntu kuti ivherengedze pamwiri kuti chinonyatsa kunge chiri denda ratambudza muntu pamwiri ngeriri.

Muchhini yemuzvipatara, mazuwa ano yawedzerwa fundo, zvekuti yaanekukwirira kwayaita kwekuti inonasekuhloya zviri mumwiri yevantu, kuona denda rimwe narimwe.

Mishina mizhinji mazuva ano yobetsera vakoti, madhogodheya neveshe pakuhoye ngazi dzevantu makararwa nezveshe zvinoita kuti vaone kuti zvitenda zvinenge zvichitambudza vantu muzvibhedhlera zvii.

Michini zveshe zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokoteya zvakakosha muchibhohleya uye zvinoda antu ane fundo yazvo anozviziva mashandisirwo azvo mukudetsera antu anenge ane zvitenda muzvibhedhlera ngendau dzeshe dzinodetserwa anorwara.

Basa remadhokodheya nevakoti rarerutswa mazuvaano ngendaa yemichini yakagadzirwa inobatsira kuhloya matambudziko anenge ari mumwiri dzevantu kana vachinge vabatwa nedenda.

Michini yakanaka maningi inoongorore zviro zviri mumwiri dzevantu. Vanamukoti ngemadhokodheya vanodetserwa ngemuchini kuongorore zviro zviri mumwiri mwemunhu. Zvakatodzana nekukwira kweshuga kana kuti kurwara ngechirwere chemwoyo zvinooneka ngemuchini.

Michini yemuzvipatara inodetsera maningi zvakafanana nekutore ngazi roende kohlowiwa kuti mungazi mwemuntu chirikumbonesa chiini veitarisa kuti denda rabate munhu rabve pari.

Mizhinji michini inoshandiswa muzvipatara yakakosha maningi ngendaa yekuti ndiyo inodetseredza kuti basa revahloyi nevakoti vachihloya zvirwere zvevantu zviite nyore pakuziye chitenda chinevanthu.

Akhitiwee michini yakanaka maningi inoshandiswa ngevantu mukuhloya zvirwere muzvipatara nemuzvibhedhlera. Dai isipopi zvaizonetsa kuziye kuti ndaa nechitenda chinorwara ngemuntu ngechiri.

Muchini yemuzvibhehlera inosanganisa zvikero zvimweni zvinovheneke mwoyo, nezvimweni zvinovheneke mabhonzo kuona mukati mwevantu. Ndizvona zvinoshandiswa kuti zvioneke kuti muntu unenge akakuwara pari kana kuti muntu unorema zvakadini. Ndomichini inoshandiswa ngevakoti nemadhokodheya vasati vadetsers vantu muzvibhehlera.

Vanthu dai kusina michini vazhinji vaidai vakatamika, michini mizhinji yaamuzvibhedhlera inodetsera murapwi nevarapi mukuningira maererano nekuti munthu urikupona ere urikudzakira ere kana kuti pane zvinoda kuwedzerwa pamunthu.

Zvakaita semuntu waguke murenje kana kuti wawe mumbuti kune muchini unoende koningira makodo ake wekuzi ekisireyi pachingezi kuningira kuti apana papesana ere nekuti kana papesana ngepari pemene.

Muchini inoshandiswa muzvibhedhlera kuongorora nhungu dzakasiyana-siyana, inofanirawo kuita nguwa yeinoendeswa kunaana mazvikokota vanoitotorosa, kuitira kuti ikone kuzoshanda zvakanaka yeibudisa zvemene zvinenge zveizwa vantu.

Muchini yemuzvibhedhlera aifaniri kutora nguwa yakareba isingashandiswi zvinoite kuti imweni ikuware uye ipe zvisizvo pamatenda anenge eihloiwa zvoita kuti murapwa asarapika zvakanaka.

Midziyo nemichini yemuzvibhedleya inoshanda zvakasiyana ,imweni ndeyekuningirira ngazi ,imweni inoshandiswa kuzwa kuti moyo waka mima zvakanaka here, imweni inobheura tsinga, imweni zve inotoshandiswa midziyo kuisa ngazi munyama kana muntu wapererwa nengazi.

Imweni midziyo yemuzvibhehlera inoshanda pakudetsera kuti makodo aone kuema zvakanaka kana muntu awirwa ngenjodzi pakuti boko rinenge raguka.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni inongwaririrwe mutombo, imweni ngeyekuhloyesa varwere. Imweni inoshandiswa kuhambisa mitombo kuenda nayo kune vantu vanenge vari muzvibhedhlera vanenge veigaramwo, kusvika vazopora vozobudiswa.

Kuti michini yemuzvibhedhlera iwane kushanda zvakanaka, panodawo kuti pazvibhedhlera payite zvikwanisiro zvakadayi nemagetsi, nemvura. Zvinobetseredzana nemidziyo kuti iwane kushanda zvakanaka.

Midziyo yemuchibhedhleya inofanira kuchengetedzwa pandau dzakanaka ngekuti imweni yachona inenge yeizoda kushandiswahe imweni inoita ekuvharirwa mumabhokisi imweni inoiswa mimichini imweni inoomeswa kana yapedza kusukwa kuitira kuti isabatira ngura.

Michini yemuzvibhedhlera inoshanda zvakapamphanuka. Inoshanda kumweni kuhloya, kuhloya hloko, imweni inohloya mundani, imweni inohloya nzeye. Muntu unofanire kuhloiwa ngemuchini unoenderana ,nentungu yaanenge anayo.

Midziyo yega yega inowanikwa muzvibhedhlera ine zvinoshanda imweni midziyo ngeyekutwara vadenda vanenge vachangosvika kuitira kuvarumbisa kuti vakwanise kuonekwa ndianamukoti kana madhokodheya.

Antuwe mitombo yemazuwa ano yakanaka yamho ngekuti kazhinji antu achagari mumakanyi mwaaipuwa magwasha ogara mumadhorobha mwongooneka mishonga yemazuwa akaongororwa iri mumafamasi nemumakemesiti.

Vantu vakudetserekana maningi nemitombo yamazuwa ano. Kudhaya vamweni vaiamba nekuwa kana kudonha vasingazii kuti vanozwe denda rakadini. Hino ngendaa yemishonga yaayo mazuwano, vantu vakubetsereka.

Mishonga yemazuwa ano yakakosha ende inodakadza ngendaa yekuti yakaongororwa zviro zvayo zvikakwanirana. Zvinenge zvakanyorwa pazvipfekwa zvemishonga iyi kuti muntu unosisokutora mushonga wakadini pandau imwe ngaimwe.

Mitombo yemazuwano yakanaka maningi ngekuti imweni mitombo yotomwiwa ngeantu asati atorwara iri mitombo inoshandiswa mukudziirire chitenda chisati chaguma pamuntu.

Kuongororwa kwaite mitombo yemazuwa ano kwakanaka. Zvakafanana nevantu vanozwe mirenje kwava nemajekiseni anopuwa ngemadhokodheya kubaire mumabvi evantu asingachakoni kuhamba, saka mitombo iyi yakaongororwa.

Mishonga yemazuwano yanaka antu woye , antu anodetsereka yaamho ngemishonga yemazuwano , ngekuti yakaende koohloyiwa ikaningirwa kuti ine zveshe zvakakwanirana mukati mwayo zvinopindirana nedenda remuntu.

Mitombo yamazuvano Yanaka akiti woye kudhaya kuya zvainetsa zvakafanana nedenda reshuramatongo ranga risinapi mutombo nekuda kwemitombo yamazuvano kwaane mitombo inoderedza.

Mazuwa anaya atari ih anaka mitombo dzinorapa zviro zvakawanda dzooneka mwona mwazvinotengeswa kuti dzingwarire vantu vaya vabatwa ngechirwere chechukera vabatwa ngedenda remarenje neregomarara.

Kuhloyiwa ngekufunda kwepadera kwoite vantu veantu vanoite zvemutombo zvaakuite kuti vanyatse kuningira nekuongorora nekugadzire mitombo yakagwinya yechizvino-zvino, inonyatse kuti dyo-o pazvirwere.

Zvirwere zvateshera zvakafana nechirwere chakauya zvinezvi che kovhidhi zvakafanana kuti mishonga yemazuva ano yakanasirwa kuti zvioneke kuti zvirwere izvi zvarapika nenguva iripo.

Mutombo wega-wega unomwiwa ngenjira yaunofanirwa kumwiwa ndiwo. Muntu unokone kuzwi amwe kamwe kana kairi kana karongomuna pazuwa sekunyorwa kunenge kwaitwa ndidhokodheya. Saka munhu unofanika kuzviteedzera kuti aone kurapika ngekukasira.

Mitombo yechiyungu aidi kungomwa chimphukutira inoda kutedzera zvinenge zvatonzwa ndidhokodheya kana mukoti zvinodetsera kuti munthu uone kurapika haikona kundotora kwakundomwa.

Vanhu vanozwa denda remadziso vanorapwa zvakasiyana vamweni vanongo donhedzerwa mutombo wakaite mvura, weidetsere kuti madziso aone kuone zvakanaka, vamweni vanoite ekuparwa ngekuti munenge mune zvakanamira, vamweni vozozwi vapfeke mabonifera kuita kuti vaone kuona zvakanaka.

Mitombo mizhinjitu inorapa muzwazwazwa inoshandiswa mitombo yechiyungu neyechiantu zviri kubetsera yaamho kuti besha rirapike. Ngekuti muzwazwazwa umweni unoereresa besha, umweni unoite kuti muntu aite gotsorwa. Umweni unoita kuti muchipfuva muremerwe asi dzeshe mitombo dzinoshanda zvonazvo zvakasiyana-siyana.

Mitombo yechiyungu yakukumanidzwa neyechiantu kuitire kuti ntungo dzione kurapika ngekukasika. Izvi zvirikuita kuti vamwe vantu varapike zviyaiyo zvotopera.

Mutombo we chiyungu kuti uone kushanda zvakanaka muntu uno fanira ku umwa zvakanaka uye ku ushandisa nge njira kwayo aufaniri kuite matsoryoryo ngekuti awuzo shandi paku rapa denda.

Mitombo yechiyungu inoshanda zvakapamhanuka imweni ngeyekunyaradza marwadzo, imweni ngeyekuuraya zvifo, imweni inoshanda kuti muntu awone kuwata kana paya panenge veirwara eitama hope.

Zvakanaka kuti madhodha kana aine matambudziko avanenge veihlongana nawo varikumamhatso kwavo vombogara pashi pabandla pavo veireketerana veihleya nyaya veidetserana. Izvi zvinoita kuti ndxondo dzitambanuke vanhu vasaneseka ngezvirwere zvendxondo.

Ana adoko ane zviro gwa zvinoitwa ndiana mukoti vechitenderere muntaraunda dzavari zvakafanana nemajekiseni avanobairwa nekudoneserwa zvinoite kuti mwiri dzawo dzigwinyiswe.

Hwana hudodori dzichiri ndumurwa dzine vakoti nemishonga yavanopuva. Zvakatodzana nekudonhedzerwa kwavanoitwa ngendaa vechidzirira zvirwere zvingavatora vachiri vana vadoko.

Muntaraunda dzimweni vana vanoshandiswa kuita mishando yese yepamhatso vana vasikaendi kuchikora zviro zvisingadiwi nehurumende vana vanofana kuenda kuchikora vaa mai voita mishando yepamhatso .

Utano hwrana adodori hwakakosha maningi ngekuti ndiyo ntaka yeupenyu vana ngekudaro vanofanira kuenda kohloiwa ngenguwa dzinenge dzakatarwa ndiana mukoti nema dhokodheya kuitira kuti vaite ndaramo yeutano takanaka.

Vana vadoridori vanofanire kungwarirwa zvakanaka veienda koohloyiwa vobairwa majekiseni nekufonedzera. Vanofanike kupuwa zvikafu zvinoumba mwiiri kuti vaone kukura vasina matenda.

Vana vadoko vakaende kuchikora vanofunda zviro zvakawanda zvevanenge veiita zvakadai ngemitambo, kutaura ngano, zvinoita kuti vadetsereke pakureketedzana neamweni zvakanaka uye nevanovatatichisa.

Muzvipatara mwakanakire kuti umwe naumwe unenge eishandemwo muzvibhehlera une basa rake kubva kune vanogashire vantu kusvika kune vakoti kusvikazve kumadhokodheya nevanotsvaira tsvaira muzvibhehlera.

Muzvibhehleya mwedu makanaka maningi kune ndau dzine vantu vakawanda vanoita zvakasiyana zvakafana nevayani vanoningire ngazi, vanokeresa vana vanobaira majekiseni ne veshe.

Bazi rimwe narimwe rine muntu wakaninhorana ngezvaro tinoningira kuti panyari pachibhedhlera kunevakoti, madhokodheya , vanotsvaira , vanoita zvakawanda , vanogashire vantu panzvimbo imweni naumwe inemuntu wayo.

Antu anoyemere mapoka kana zvikamu zvega zvega vakakosha zvakafanan nekuti kune varimisi, kwoita vafundisi, kwoita vakoti, kwoita madhokodheya, kowita vanotyaira motokari vantu vakakosha ngekuti vanoite mishando dzakasiyana siyana.

Mu zvipatara kuno svika kune zviro zvakawanda zve vanhu vanoshanda zvaka todza nevano dhiraivhe movha dzinozi ma ambulenzi dzino tara vantu vanenge varwarisisa vechi tamiswa kubve mu ndau imwe kuenda ku imweni.

Pane imweni nguwa yekuti madhokodheya akahlupeka ngenthungu vane nguwa yekuramba veiite tsvakurudzo veiitaticha vari mumahofisi mwavo zvinodetsere kuti vaone kurapa vatenda ngenguwa uye vavadetsere varapike.

Mabandiko akasiyanasiyana anoona ngezvematenda evantu kumapazi akasiyana varikudetsera yaamho vantu munharaunda ngekuningira nekuhloya vantu vanenge veirwara uye kuvaronzera zvanofanire kuita kuti vadetsereke.

Madhokodheya anoningira vanamai nevakoti vanoningira vanamai vanenge vakadzitwara, ari kudetsera yambo ngekuti akuyita kuti madzimai awone kurongeka panyaya dzekurongedzera zvindxoko zvemwana unenge achada kubarwa.

Ngenguwa imweni kana denda rahlupa vana mazvikokota vanoita magungano avanenge veireketerana kuona njira dzekuhleya kana kuhluya denda rinenga rahlupa.

Zvibhedhlera aizvopi zvekurapa matenda ega -ega, asi zvimweni zvinonase kunasira ganda, nekuite kuti tsinga dzinase kuhamba zvakanaka, uye dzivhurike.

Muzvibhedhlera munema bandiko akasiyana siyana vamweni veyitazvekurapa vamweniwo mushando wavo unenge uri wekuita kuti ndaraunda iwone kuhlamburuka ichene veisime maruwa nekutsvaira nekukorobha mumhatso dzevatenda nedzinogara mitombo.

Amweni madhokodhera eiona ngematenda vamweni madhokodheya vaayo mazuwa ano vanoningira zvekuti ganda rinake vanodetsera kuti mutezo nenenyama zvinone kutakazeka veizvibata kuti nyama dzione kusunturika.

Kushanda munogadzirirwe mitombo kana kusanganisirwa mitombo vanofana kudxoka zvidxoko zvinombonya miromo, musoro nemwiri weshe ngekuti pane imweni mitombo yekuti ikafemiwa kana kubatwa inokone kukuwadza nhengo kana kutotora muntu otamika.

Ana mukoti pazvibhedhleya vabe mushando mukurutu wekuziya vatenda vavo nekuona Zvekuvapa kuti vadetsereke pakurapwa zvinodetsera kuti ndaramo yevantu ione kuraramika zvakanaka.

Ndau dzinotengesa mitombo adzifani kuenda pakahwara kuitira kuti vantu vanenge vachida mutombo vakwanise kuendapo veidetsereka uye pajekerere.

Mbatso dzinotengese mitombo dzinofanike kuva muntaraunda yega-yega uye dzinofanike kubeurwa nguva yega-yega kuitire kuti muntu anenge arwara chero nguvai unokwanisa kuende kuotenga mutombo.

Muntu weitengeserwa mutombo kumphatso inotengeserwa mutombo unofanire kuningira kuti ndiwona ere wemene unenge weirapa denda rake kuti uzoona kumushandira.

Vanotengesa mitombo avafaniri kundopa muntu weshe neusina kunyorerwa ndidhokodheya zvinoita kuti njodzi dzakadai nekuti muntu otora mushonga oenda kundojungira azvizoitiki ngekuti vamweni avashandiri mitombo iyi zvakanaka.

Vantu vanotenderera zvakafanirana nevakoti nemadhokodheya munharaunda dzinogare vantu vechifundisa maererano neutano hwakanaka zvakafanana nekugezwa kwenyara zvakanaka uye nekuite nzvimbo nekugara neutsanana mumamizi mwedu.

Ana mukoti madhokoteya neveshe vebazi reutano vane nguwa dzavanotenderera mumamizi mwedu veitibhuirira maererano nezvirwere zvinenge zvabuda zvakafanana nezvirwere zvedenda rana korera riya.

Nguwa yekuti vantu vanokokorodzwa kuti vaite midhibaniso yekuti vanenge veireketerwa nekuxasirwa zveutano ndiana mukoti kana vanamazvikokota, vantu vanofanira kuenda veipurutana kana kuyaiya zvinenge zveireketwa kuitira kuti zvivadetsere mukupona kwavo.

Vandu vezveutano varikudetsera yaambo veitenderara munharaunda veidetsera andu nekureketedza andu maringe nematenda kana nhungu dzainenge ainadzo muntaraunda dzavo.

Majaya ne ntombi, madzimai nevaisa vanofanire kupurutana yaambho panoturumuka vantu veienda kumagungano ekuti vaone kudetserwa veibhuirwa ngezve utano kana ndhungu dzinenge dziri mundharaunda mavo.

Vanoona ngezveutano vanoramba veikurudzira vantu kuti vanenge vari pachirongwa chekumwa mitombo yeshuramatongo vatore mitombo yavo ngenjira dzavakonyorerwa vasina chirwere chemukondombera vatsvakewo njira nekudzishandisa dzekudzivirira chirwere chemukondombera.

Antu nevana vanenge vavamo muzera vatinoti vanoziva zvakawanda vanosisa Kufunda mabatirwo avanoita mwiri dzawo Kuziva kuti nhenge dzawo dzakaema zvakadini kunyati dziri nhengo dzekubara nezveshe zvakadaroko.

Kuti vana vasaite zviro zvisingaiti zvirwere zvepabonde nezvirwere zveshe zvinosanganisira zvinobatwa ngevanhu panguwa yekusangana vanosise kunge vane ruzivo nemashandire azvo.

Vantu vanokurudzirwa kuti vadetsereke uye vaite nguva yekuti vafundiswe ngemararamire avanofanira kuita sevaisa kana vakadzi. Zvinodetsera kuti pakaita matenda anivabata vanenge veimaziva uye vanotsvaka njira dzekupona ndidzo.

Zvakanaka kuita nguva muntaraunda yekufundisawo ndombi kuti dzione kudzingwarira zvakanaka nekukona kushambidzika. Uye kuti vaone kuziya zviro zvinovanesa mundaramo sendombi nekuina njira dzekuti vaone kuhluya zvinovanesa.

Mitombo inoshandiswa ngevantu vanoita mitambo yakasiyana, zvakafanana nebhora, kurumba kweyi, kune mitombo yavanoshandisa inoitire pakugwinyisa makodo nekugwinyisa tsinga pazviro zvavanoita zvekurumba nekutambe mutambo.

Mutombo mukuru wokuti muntu aone kupona kwakareba. Muntu unofanika kuita nguvawo yaanombohamba-hamba eirya zvineutano eirumba, oitazve nguva yekutomuka-tomuka. Zvinodetsera kuti ngazi ihambe zvakanaka uye nyama dzitakazike.

Kushandiswa kwerunhare nedzimweni nzvimbo dzekuise mashoko kumunthu unenge echirwara asati asangana na dhokhoteya kwakanaka ngekuti dzimweni dzenguwa nzvimbo nendau nentharauda ine munthu aakwanisi koona chiremba.

Akhiti woye tinozvibonga ngekuti kukura kwezviyungu kuno, anthu akukwanisa kuhloiwa asizi kusvikapi kuzvibhehlera kubudikidza ngemi dande mutande yawanda mukati mwemafoni ekuti vanobhuya nemadhokodheya avo.

Kune mhando dzimweni dzekuti vandu avachadikani kuenda kuzvibhedhlera vemene madhokodheya vanokone kureketa ngemuntu ine chitenda kubudikidza ngemafoni netsamba zvinoita kuti vazwanane munhu asizi kuenda kuchipatara.

Michini inobhuya matenda anenge asingaoneki anenge ari mumwiri yeantu pashi rino reshe yatekeshera hurumende dzakasiyana siyana nemabandiko akasiyana siyana ezvekutano ari varikudhibanisa masoro veirangana kuti michini iyi ishandiswe uye ivandutswe pakudetsera vantu mumatenda asingaoneki.

Kushandiswa kwemichini inoreketa nekuronza matenda kana ntungu dzinenge dziri muvantu dzakahwara hakufaniri kukharudza vantu ngekuti ndizvo zvinoite kuti zvidetsere muntu chiemo chakaita mwiri wake oona rubetsero achiri pasinde.

Mazuvano kupinda muzvibhedhlera muntu otogara muchini unototanga kureketa weikhasa zveshe zvinenge zveishupa muntu munyama yakwe zvinodetsera kuti munhu aziya ,muchini yotopazve nemitombo apapo apapo inenge yeida kushandiswa.

Midzii dzinoshandiswa ngevantu vakawanda zvakafanana nevamweni vaineseka kutanga mhuri kana kuti mimba dzinoramba kubata kune midzi dzonoshandiswa kudetseredza kuti vantu vabate pamwiri.

Mitombo yechindau inotidetsera yaambo kurapa ndungu dzakapambanuka asi inode kunwa zvinemwero ngekuti kuwanza mitombo kunokona kukuvadza zvimweni zvinengezvirimukati kudai ngekuti munhu akazvitwara akanwa unokona kuto svodza kana akaramba eyimwa zvakawandisa zvechiantu.

Mitombo yechiantu inoda kushandiswa ngemuntu unoziya mishandiro weinoita uye inoda kushandiswazve zvakanaka kuitira kuti njodzi dzisaitika dzakadai ngekufa mitezo kana kutamika.

Vantu vanofanire kuita tsika yekutora mitombo imweni veisima mumaperere nemumamizi mavo kuitira kuti vaone mitombo padhuze veirapika ngekukasira uyezve pamhatso panenge peishongedzeka

Mitombo yechindau inoshandawo zvakasiyana, imweni inomwiwa yeiryiwa imweni inoite ekudzodzwa kozoitawo imweni yekuti yakandomera payakamerapo kubuda kwayo nekupona kwayo ine zveinenge yeitoronza asi kana ikaoma inezve zveinenge yeitoronza.

Mitombo yechiantu inoda kuteedzera miteto yekuigadzira kana kuikuma imweni inode kutsunwe mwoyo yemashakani imweni inode kubvise nzinde dzepakati dzimweni dzekumhiri dzeisara Saka zvinotoda ana mazvikokota anoziya nngezvazvo kuti muntu awone kushandisa mitombo yechivantu.

Iii akiti wee, mitombo yechinyakare kedu yakabakosha. Kune mitombo yakawanda yakafanana neyevantu vanodo kugwinyiswe mishana, nemaguchu mamweni akawanda anogadzirwa kusimbise mwiiri dzeantu.

Kudhaya mitombo yaishandiswa yanga isiri muzvibhedhlera yaibva muchivantu chedu kumagwaya nemumagwasha aitsvakwa mumashango kudetsera vantu mukurapwa Ngekunge muchigariro chevantu mumakanyi.

Nyanga, Maporofiti nezvimweni vechivantu vanoende kooningire mitombo mumakwasha nemweshe mumashango nemidzi dzechiantu dzinoita kuti dzidetsere vantu mumatenda avo .

Mumakanyi mitombo yechiantu inodetsera maningi kunyanya kana muntu achinge asangana nedambudziko zvakafanana nekuti muntu unorumwe ngenyoka kune magwasha anotsvakwa ekuti adetsereke asati aende kwaka.

Pasichigare pedu madhodha edu ekudhaya aitsvake magwasha nemutombo vamweni vairoteswa mitombo yavaigara nayo yemweni yekuti idetsera vantu vainge vatambudzika mumakanyi

Magwasha nemidzi inoshandiswa ngevantu mumakanyi vamweni vanotore magwasha vomakanya-kanya vamweni votore midzi vonyike mumvura vechishandisa kuti vantu vamwe kuti vantu vapone.

Mitombo yechindau yakuwandutswawo yeiswawo mumabhohlera akanaka. Zveidetsera andu, uye ngedzimweni nguva yeikumanidzwa neyechiyungu kuti zvidetserane pakuhluya matenda anenge ane antu .

Vanoona ngezveutano nemabandiko akasiyanasiyana anoona ngezvemutombo varikudetserana kuita kuti mitombo yechindau iwonekuvandutwsa idetserane nemitombo neyechiyungu kurapa nhungu dzakasiyanasiyana.

Kukaite zvikora zvinogadzire mitombo yechivantu zvinga detsera yambo , koite vasharuka , vanotatichisa vazingazii vana vadodori kuitire kuti ndaka yemitombo uye nemashandisirwe ayo ivepo nekusingaperi.

Mutombo wega wega ukashandiswa zvakanaka unobashanda kwemene asi vantu vakashaisha kuushandisa unoite kuti zviro zvisaema zvakanaka kudai ngemutombo wakadayi ngembanje unoshanda pavantu vasingakoni kufema zvakanaka asi vantu vazhinjitu vanoushandisa kubhema kunoite kuti vadhakwe votama chiemo.

Maizviziyaa ere kuti hayi, pamweni petinenge tichidywe michero muntu unenge echitozvirapa ngekuti michero imweni yetinodyaa inorapa madendaa akasiyana -siyana eitoakazve neutano, ngazi yeitofamba zvakanaka.

Mitombo yechianhu yakadai ngeteu inoshanda zvakapamhamuka pamweni inotorwe kuite mafuta ekunakise ganda pamweni inomwiwa kuite kuti mundani mupore ngenguwa imweni yoiswe pamaronda eitopora ,mhuka dzakaita se huku nemwombe zveirapwa zveimwiswa gotsorwa reitopera ,pamweni yoshandiswa kuite mitombo yekushamba ndiyo musoro unenge wakasvipa.

Antu anodetsera maningi vanobata mitombo yechinyakare chedu vechidetsera vantu mumakanyi vanenge vechirwara zvitenda zvakasiyana siyana ,vechitora magwasha zveshe nemidzi kuti vantu vadetsereke.

Mumbuti nemashakani emuzumbatii anoshandiswa ngevanthu vakamakuya-kuya kana kumaise kuti akwate, anoshandiswe kurapa gosorwa.

Mitombo mizhinji inoshandiswa mumakanyi inobva munzinde, nemumashakani ainoshandiswa yapedza dzimweni dzinokowewa dzimweni dzinonyikwa mumvura kuti dziyanikwe dzipiwe vanhu vane matenda

Mitombo yekudhaya magwasha, midzi nezveshe zvakakosha nanyamushi zvichakakosha mumakanyi mwedu ngekuti izvi zvinodetsere vantu kana pachinge pasina zvipatara kana zvibhehlera.

N'anga nevandosvikirwa ngemidzimu vantu vakakosha mumakanyi ngekuti mumakanyi muchinyakare kwedu kwainga kusina zvibhehlera. Saka vantu ava vantu vanga vakakosha nanyamushi vakakosha mukudetsere vantu muntaraunda.

Kune nyaya dzekuti mumakanyi muntu unenge arumwa ngenyoka kana kuti warumwa ngenyuchi zvipatara zviri kuretu kune mitombo iri mumagwasha nemidzi dzinotorwa kurapa bmvantu ava.

Kune bazi nehurumende rinoite chibvumirano nevantu veshe vanoshandise mitombo yemumakanyi nekudetsera vanfi chibvumirano ichi chinoite kuti vasashandisa zvisipo pakurape zvitenda zvevantu.

Mumakanyi mwedu umu kune vairoteswa kuziye mitombo magwasha nemidzi dzinoita kurapa vantu vanonge vatambudzika mumakanyi. Mutombo iyi yakanakira kuti yaidetsere vantu pazviro zvaivatambudza varimwo mumakanyi.

Midzimu, n'anga nezveshe zvakakosha nekuti mumakanyimwo ndivo vanodetsere vantu. Mamweni makanyi ari kuretu nezvibhehlera saka vona ndivona vantu vanodetsera vantu mumakanyi.

Vekudhaya kumakanyi kwaiya nevaroti nevantu vaiite zvechinyanga vaioneswa magwasha anenga ari mumashango nemidzi nemitombo yakawanda inokwanise kudetsera vantu munharaunda.

Mitombo yechiantu imweni inode kubata zvakanaka ngekuti imweni yacho inokuwadza, uye inenge isikafaniri kusvika pane dzimwe ndau dzemwiri kana mitezo imweni yemwiri.

Mabandiko akapambhanuka anoona ngezveutano vanofanira kudhibhana veiisa misoro pamwe kuitira kuti vadetserane pakuvandutsa mitombo yechiantu Ione kurongedzwa kudai ngeyechiyungu, veinasa kuxasa kuti inoshanda sei kuti nyika Ione kudetsereka.

Vantu vanofanira kuchengetedza mbiti ,mashango ngenjira dzakanaka havafaniri kupisha kana kutema. Kuitira kuti mitombo inobetsera vantu igare irimwo mundaraunda.

Ngenguwa imweni muntu unokone kutama muhlare wekudusa semuthuso kuchibhedhlera. Saka mitombo yechindau inorerutsa kuti munhu arapike ngekuti kundopote kuseri munhu okuma mashakani oita zveidiwa kuti arapike eishandise mutombo.

Mitombo imweni yechivantu inorapa yakafanana nemaruva vantu vanokona kuitora kutoyisima paberere mhatso pambhatso potojeka vandu voshandisazve mutombo uwu kudzirapa.

Mitombo yechiantu imweni inoite yekudzorwa, imweni inofembedzwa. Imweni yakona inoite yekunyikwe mumvura yomwiwa. Zveshe zveidetseredza kuti muntu arapike.

Mitombo yechivanhu inodetsera pamatenda akasiyana siyana kudai ngezumbani rinoshandiswa kurapa gotsorwa. Reishandazve kubatsira vanenge veiita kunga vanopererwa ngemweya, vasingafemi zvakanaka. Rinovhura pamwoyo kuitira kuti muntu aone kurarama nekufema zvakanaka.

Zvakanaka maningi kuti mitombo yechiantu ivandutswe yerongedzwawo murongedzerewo unoitwa mitombo yechiyungu kuitira kuti vantu vasatya kuimwa, uye vantu vamwewo zvine chipimo.

Vantu vakatora mitombo mushango veisima mimamizi zvinoita kuti zvinoita kuti mitombo yechiantu iti chakata zvobhuye kuti vantu vanenge vakudetsereka nguwa yega yega yavanode kurapika zvisina mutuso

Mitombo yechiantu inongoda kuti muntu aziye kushandiswa kweinoitwa uye magadzirirwe einoitwa nemiketo inoteedzerwa pakugadzire mitombo ndizvo zvinoite kuti ushande zvakanaka pasina zvibingaidzo

Mitombo imweni yechindau yakanakira kuti inenge yeibhan'a zveshe yeishanda kuite mitombo ngenguwa imweni yeishandazve kuite chikafu kudai ngemapwanda kudai ngemutimiti kudai ngemuchero tsve ndizvo zvakanakire mutombo yechiantu.

Nguwa yebesha mupengo ndopandakaona kuti mitombo yechiantu yakakosha kwainge kungotore zumbani ropupidzwa muntu ofukira otopirimuka paanenge Ari otohamba zvaidetsera yambo ndopandakaona kuti mitombo yechiantu yakakosha.

Vantu vanokurudzirwaa kuti vadyee muriwo yechindau yakadai ngegushaa, mitikiti, mingaka nedzimwe dzakadaro kuitira kuti zviyayiyo zvisavanetsaa mumuviri mavo.

Indaa mitombo yechantu imweni aishandi pamatenda ega asi imweni inodzinga zvipuka zvakadai ngentunga nenyoka zveidetsera kuti vantu vasapinda munjodzi yezvipuka izvi.